Li eteh la lo nyui lefin si banta yu maagi.

Talli la, am na moto bui ñaweh ci sa camoi bu wèèx ak doomi tahal ak motobu netteh am werta ci pegga yi.

Lii nehgg la, amna garab cii bohram, taati garab, amm AJ file.

Li garateh kaila munge am lu xong khu

Xawar bi leetu na leetu bu rafet,

Gigeen gi sanseh na garambubu bu xonxu bu rafet am ndoxi órr ci baat bi teyeh sagg bu ndoxi órr.

Nekeh jakeh gai laah, Haleh yageh tahaw ay goor ak jigeen deen duroh leeh.

Dew la pul yaram refatal yaram.

Ndaw li ñaxtu sèèn metit ci luwa bi.

Yeni kabuñ dencra yaggae, kini gorgyi nenatal tek kox, amna tabaxay buñ tay, ci tabax bi amna nataab am redou.

Ñaari xalé yu goor yaang si waalum taagat seen yaram. Jonkante bool bi. Ñu ngi sol lu xoñgu.

Lii si palaasi leekë kaay yi laay neekë. Kur la, bu ñu etta si banta. Am na fuloor, mooy fuloor yuñge tek si taabul, ak morso buñg tek si taabul bi.

Li kër la am na taax, neggi taax bunti kërge am na iy garabi fa nekk garabi koko, garabi mango, amna banana bu nekka ci booram

Haleh bu gorre bangy ameh njenti hajj, kii yangy hala chocolat bena bangy wekh.

Mbota yu ame mbiru yingatu réewmi

Bess dëkkandoo yi géenna di fo goor ak jigeen

Li darapo reew la am lu weex amna xonxa amna wertah naari jasi yu wonrante yu wertah.

Plaasii lehkeh kai la, taabul bii njung fa tek hanha, tek fa aiiy jeun yungh lakue, amna lemon, amna sauce cii sobleh bufa neka.

Nyaari dalle koket yu nyuul

Negi leekeekaay bang ci weeti geej bi amna ai garab yu ko wor.

Neeg bi amna laal am taabul bu nyui sanse am armuwarr bu ndaw amna ay nataal am uppokaay ci kaw.

Fil bunyu yoker arafa pul sah momaile bi.

Domi Tamā

Xalèh yu ndaw yang ci mbedami di dox, sipegga ya ngi am sèèn kèr yi am yenna garap yi fa nekka.

Lii olele la....ñuñ ko ligeyee, ñambi, ñiebe ak diwtiir.

Jigeen yageh dageh si maseh bi di gaii , tekk sennu pann , sooh .

Xalèh bu gigeen ba ngi sanseh robu, lèttu més, mungi taxaw ci peg 'ngi telebi am na pôtti furóór bu nekka ci ganaw tohgu.

Barab buj def socci mafeh.

Borom taku daal, gayeey gegg dugaa ce kaw motor bi.

Lehtah na kawaram bii, yohka cii meeche, deff cii pehrr.

Xale bu jigéen bangi sanse robu, toog ci toogu bi di nataalu munge deen deng poti fu loor

Xalèh bu gór ba ngi taxaw, teyeh tabla bi di nitalyu, bui waneh yoni Farafeññi garap bu rey Yan ci ganaw wam.

Ap bula amna bu daxar am bu orance amna bu meew am bu ananass.

Lii hohbbi garabi njambi la.

Fombéh Kai banta

Keyti xibaar yi standard nyui wah la si bopi xibaar.

Barabi noopalekoo kaay.

Drapeau bii amna honha, vertah ak nehteh.

Khalam.

Teere jangalekaay

Bèrabi nopaleku kai .

Ganchax ngu am tontorr yu neteh.

Ay bèy ak ay xàr.

Pageeh .

Sët bàngi tiye leket bu am ser, ñu dëpeko tenteñ.